Ikilasi yabantwana icecisiwe emdulini kufakwe okudwetshiweyo kanye lemfanekiso, umbalisi umile ugqoke ijazi elimnyama lezicathulo eziluhlaza.

Nxa ufundisa abantwana laba abancinyane kumele ubone indlela abahlezi ngayo ubafake babe ngamaqembu lapho uyabe usenzela ukuthuthukisa ulimi lwabo ngoba omunye lomunye uzafunda kwabanye ukukhuluma.

Esikhathini esinengi ungabona umbala oyisibhakabhaka, oluhlaza kumbe obomvu ukhanya kakhulu, kumele uhle ubekwazi ukuthi lapha kuqhutshwa izifundo zabantwana abancane. Phela bayayithanda imbala ekhanyayo.

Umntwana wonke ungananzelela uyathanda ukulungusela okuboba kusenziwa ngabanye ngakho laba abancane abasakhulayo abayabe bengakafinyeleli ezingeni lokubaliswa befunda esikolo kumele baphiwe imidlalo ukuze bajwayeke ukukhuluma lokwenza izinto ezihlukeneyo.

Abantwana besikolo abane bayahamba lapha. Omunye uthwele inditshi ecazimulayo. Ababili bagaxe izikhwama zabo. Kuthi abanye nje, abanenginengi, bakhanya beyame umduli, ngale ngamuva.

Isikolo singenza kuhle emincintiswaneni ethile siyaphiwa umvuzo othathwa uyegcinwa ehofisini yomphathisikolo. Imvuzo leyo kuba ngamankomitsho amahle kakhulu ayabe ehlezi eyisikhumbuzo ngesenzo esiyabe siyenzakele.

Isikolo siyakhiwe kuhle ngezitina ezibomvu. Umnyango uyimpunga kanye lamawindi kuyafanana, kuthi lapho okunyathela khona abantu, kufakwe amathayili amhlophe.

bakhona abantu abadalwa bangenelisi ukuzwa endlebeni lokhu kubenza njalo lokukhuluma bengenelisi kodwa ababona ngezemfundo babancedisa kwabalendlela abangafunda ngayo bekhuluma ngama sign

Ababalisi nxa befundisa ezikolo zezinga laphansi eze primary kufanele bafake amagwalibamduli lamagwalibatshazi ukuze abafundi benelise ukubala.

Izifundo yakulezinsuku zigqugquzela ukuthi laba abancane abasakhulayo bahle bathole izifundo zamakhompiyutha besaseprimary ngoba impilo yanamuhla idinga umuntu ololwazi ngethekhinoloji.

Kusekilasini yokufundela abantwana be primary. Kulamabhentshi kanye letafula kuthi emdulini kwapendwa eyinye indawo yabamnyama eyiyo okubhalela khona. umbalisi.

Esikhathini esinengi abantwana bangahamba bayekwenza imidlalo yokugijima loba eyebhola abaqeqetshileyo ababonakale besenzakuhle bayabuya baphiwe amamedali abayabe bewagaxe entanyeni lokhu kuyabe kuyikubaququzela ukuthi baqhubeke besenza kuhle

Kusekilasini umbalisi sefikile usabeka izinto zakhe etafuleni etshengisa abafundi nge experiment ethile ngemva kwakhe kulomduli wokubhalela omnyama ubhaliwe ngama chalk amhlophe.

Abantwana nxa besaqala ukufunda bayabe bekuthanda kakhulu ukudweba kanti lapha ekudwebeni ngeyinye yezindlela abakhuluma ngayo ukokuthi umbalilsi kumele akunanzelele kakhulu konke abakudweba ngesikhathi esihlukeneyo.

Isakhiwo sesikolo sakhiwe ngezitina ezibomvu sikhanya sigonjolozelwe ngocingo. Kube sekusiba legedi elilombala oluhlaza kweyinye ingxenye ngumbala ocazimulayo.

Ugwalo oluyisibhakabhaka lubekiwe phezulu kwetafula. Lapha eceleni kulamatshaja amanengi ahlangeneyo. Amanye aluhlaza ikanti ke okunengi kumhlophe.

kuqakathekile ukuthi nxa sokuyisikhathi sokutshayisa ababalisi babone ukuthi umntwana wonke uphumile endlini yokufundela bakhona abantwana abangezwayo obathola sebe sele dlala baze bakhiyelwe endlini yokufundela

Abafundi kumele bancediswe ikakhulu abasemaphandleni bathole izicathulo ezivala amazwane, benelise ukugqoka amasokisi. Isikhathi somqando siyabalimaza abantwana abanengi.

Zinengi indlela zokuchaza ukuthi isakhiwo lesi ngesesikolo kwesinye isikhathi uyafica kufanekiswe umbalisi omi phambi kwabafundi bona behlezi phansi.

Kusesikolo sabafundi be primary kukhanya basanda kufika esikolo ngoba babhabhule izikwama zabo belubhekise enyango wekilasi

abantwana abafunda esikolo se primary emakhaya kuyadingeka ukuthi bancediswe kwezinye izinto ezibashotelayo esikolo kungabe kungama uniform kumbe ama bhuku

Abantwana abenza isifundo sePrimary bekhangele isifundo sika zero. Bayabe bependa esikhathini esinengi, uthola ikhabothi ilamagabha alezinto ezehlukeneyo abazisebenzisa ukupenda.

abantwana abafunda emadolobheni bahle bafundiswe indlela eqondileyo yokuhamba emgwaqweni lokhu kuyabe kwenzelwa ukuthi bavikeleke ezingozini zomgwaqo

Abafundi basekilasini kuhlangene abafna lamankazana amankazana agqoke isigqoko esiyisibhakabhaka kuthi abafana bagqoke iyunifomu eyikhakhi.

Abantwana bangafika ekuseni bathole ikilasi ingakavulwa abanye bayakhetha ukuyadlala kodwa abanye inhliziyo ziyabe ziphakathi sebelokhe belunguza ngakho umbalisi kuqakathekile ukuthi afike ngesikhathi avule indawo yokufundela.

Kwelakithi isilabhasi yezifundo iyatshintsha ngemva kweminyaka emihlanu ngakho sesithola ukuthi abantwana be primary labo sebefunda isifundo sescience izinto ziyaguquka okumangalisayo.

Abafundi asebekhula khulile yibo abathunywayo esikolo ukuthi bancedise ababalisi. Kungabe kuyikubakhelela amanzi ngoba kwesinye isikhathi amanzi ayabe etholakala khatshana.

Abantwana abasasezingeni lokuqala ukufunda izifundo zakuqala kumele bancediswe nxa besiya esambuzini abanye bakhona abayenelisi ukuzithola ezincedisa ngokuhlanzeka

Ekufundeni kwabantwana ezikolo ze primary, ayisibo bonke abantwana abalesiphiwo emabhukwini. Abanye bayabe bephiwe ekwenzeni izinto ze midlalo, ngakho kumele baphiwe ithuba ngoba akwaziwa okungakunceda empilweni kusasa.

Ingwalo zabafundi abenza isifundo sesithathu zibekwe phezu kwetafula zonke zikhanya ziyafanana ngezesifundo esisodwa ngaphandle kufanekiswe abantwana abenza izinto ezehlukeneyo.

Abesilisa abane bamile nje evulandini, bafake izandla ezikhwameni omunye wabo ubukeka engudokotela ngoba ugqoke ibhatshi elimhlophe.

Isifundo sesayensi silendawo yaso ephucukileyo eyokusifundela izikolo zonke ezehlukeneyo. Kulemithetho njalo okumele abafundi bayibambe ngoba indawo leyi igcina ezinye izinto ezingaba yingozi.

Abantwana bayakhangwa yimbala ekhanyayo. Ngakho ababalisi abafundisa ontanga laba abancinyane abangakafiki iminyaka eyisikhombisa kumele babone ukuthi izindlu zabo zokufundela zicecisiwe ngemibala ekhangayo emihle.

Izifundo zokwenza umsebenzi wezandla zilamathuluzi ehlukeneyo kusiya ngokuthi yiwuphi wakhona umsebenzi. Abakhandayo kumele babe lesando lezipikili kuthi laba ababazayo isancele lesaha kumele bahlale belakho. Kunengi nje kusiya ngomsebenzi wakhona

Ezikolo zemasecondary nxa kufundwa isifundo samakhompiyutha abafundi bayaphuma endlini le abatshona kiyo bahambe lapho okufundelwa khona amakhompiyutha. Endaweni leyi akuvunyelwa kudla akuvunyelwa manzi iskhwama usitshiya emnyango.

Isakhiwo sabafundi bekhireshi siceciswe kuhle njalo sihlanzekile. Izitolo zimhlophe kuthi amabhentshi apendwe ngokubomvu lapha emasondweni .Emdulwini kulenombolo ezifakiweyo zitshintshanisa imbala eyehlukeneyo .

Abafundi abathathu bagqoke amawovolosi amnyama kodwa okukhanyayo. Omunye wabo ufulathele ngemuva kubhalwe ngombala olithanga, babambe insimbi kukhanya benza umsebenzi wokutshisela

Esecondary zinengi izifundo ezingafundelwa ngabafundi, kungafundelwa ukuthatha imfanekiso egcweleyo sokusiya ngokuthi wena uthakazelela siphi ukuthi nxa abantu betshada

Ukuba ngumlimisi ngokunye okuphathisa abantu abafuye izifuyo .Ngokufundela umsebenzi lowu uyabe suwenelisa ukwelapha izifuyo nxa zigula .

Imisebenzi yakulezinsuku ayisahlukanisi ukuthi oyenza amagetsi ngowesilisa kuphela. Abesifazana labo bayenelisa ukulungisa izinto zamagetsi. Inkalakatha yikufundela lokho oyabe ukwenza.

Abafundi beyunivesithi ababili bayahambahamba babona imvelo. Omunye ugqoke isikipa esiluhlaza ngaphakathi wasefaka okulibhatshi okulemkhono emfitshane phezulu ufake lengwane njalo.

I thekhinoloji isidlala indima enkulu ezifundweni zabantwana banamuhla asisekho isidingo sokuyavatsha endaweni ethile bedinga ulwazi okwabo bangena ebulenjini bagugule.

abafundi abayenza isifundo sokubaza esokwakha kumele babekwazi amathuluzi okusebenzisa umfanekiso ubatshengise isando isaha lokokumeasure lokunye nje okuhlukeneyo

Umsebenzi wokuthunga ngumsebenzi omuhle kakhulu esikhathini esinengi uthandwa ngabantu besifazana kodwa kukhona njalo abesilisa abawuyenzayo lowo msebenzi.

Emakolitshini Kanye lasema university, nxa sekusenzwa isifundo abasakumisi emabhukwini kuphela. Kuyaqhubekela phambili baze bakwenze ngezandla. Babone impumela yalokho abayabe bekufunda.

Abantwana besikolo kumele sinanzelele ukuba ayisibobonke abaphiweyo ngezokubhala lokubala amabhuku. Abanye balesiphiwo sokwenza umsebenzi wezandla .Ngakho kumele baphiwe ithuba ukuze bazibonakalise bona abakukhwabithayo labakwenelisa ukukwenza.

Bakhona abafundi abakuthandayo ukuhlabelela uthola bekhetha khona kulokwezifundo zokutshona bebhala bebala ngakho umphakathi uyanxwayiswa ukuthi kumele sibasapote sibancedise lababantwana ngob akuyabe kuyisiphiwo sabo

Abafundi ababili bagade phezu kwamatafula okubhalela. Lokhu bakwenze ngoba bengenelisi ukufika lapho okule windi okumele bahlikihle khona .

Amakilasi wonke alayo indawo yokubhalela ebizwa kuthiwa ngumgwembi. Esikhathini esinengi bawenza ubengumbala omnyama ukwenzela ukuthi nxa usubhala ngamatshoko alembala ehlukeneyo kucace okubhaliweyo.

Abantwana besikolo banengi, abanye bamile abanye bahlezi phansi, bagqoke ama uniform ayi khakhi, kuthi ababalisi abathathu bamile phambi kwabo kukhanya zikhona izimemezelo abazenzayo.

Ngithe ngidlula ngebhasi ngabona isikolo esisayakhiwa endleleni sisiya emakhaya sibukeka siyisikolo esizaba sihle okumangalisayo ngoba isakhiwo sakhona kukhanya sinakekelwa ngabantu abakuqeqetsheleyo ukwakha.

Abanye abantwana besikolo emaphandleni izikolo zikhatshana kakhulu ngakho basebenzisa otshelelezane okubizwa kuthiwa libhayisikili ukuthi benelise ukufika ngesikhathi esikolo kumbe ngekhaya.

Abafundi abangabafana kunye labangangankazana bahlezi phansi elonini, bagqoke amayembe amhlophe, kuthi abafana amabhulugwe ayikhakhi amankazana iziketi eziyikhakhi.

esikhathi esinengi isifundo senombolo esikolo sandiswe ukufundisa ngabantu besilisa nangu umile lapha ugqoke iyebe emhlophe ubambe umgwembe etshengisa abafundi

Umfanekiso wemephu yeAfrica ulemibala emine. Kuloluhlaza, kubekhona oluhlaza okwesibhakabhaka, kubekhona onsundu, besekusiba lolithanga njalo.

Abafundi abasemadolobheni bayafundiswa ngokuhamba emgwaqweni. Kuphela kumele bananzelele ngoba imota ziyingozi . Kuhlezi kulamabhakani ehlukeneyo lawa ancedisa abatshayeli bezimota kanye lalabo abahamba ngenyawo.

Ekupheleni kwethemu yinye ngayinye abafundi besekondari bayabhala imihloliso. Lapho kuyabe kuyenzelwa ukuthi umfundi khanye lombalisi bazibone ukuthi basezingeni liphi. Umfundi uzikhangela ekufundeni kwakhe, umbalisi laye ezikhangela ekufundiseni kwakhe.

ubebuza isikolo esithile ngabona kuncono ukuthi ngimlayele ngombala osegedini igedi lelo lilombala omhlophe kanye lolithanga ngaphansi kubhaliwe ngamabala aluhlaza

Izikolo ezinengi zibhaliwe ngaphandle ibizo lesikolo ,isikhathi sokungena kanye lokuthi kutshayiswa skhathi bani, lamaluba amanengi ahlezi ececisiwe nje izikolo ezinengi.

Ibhakane lesikolo libhalwe ibizo lokuthi isikolo lesi yikuyini. Ngaphansi ngamabala ayisibhakabhaka kwasekubhalwa njalo izifundo ezitholakalayo lapha kulesisikolo.

Abafundi bezifundo zesecondary esikhathini esinengi bayagqugquzelwa ukuthi basebenze ngamaqembu .Lokhu kuyabancedisa ukuthi omunye nxa engazwisisanga azithole esexoxisane labanye wathola ukusizwa .

Abantu bayaweyisa umsebenzi wokuthunga kodwa angazi kumbe bayake bazibuze ukuthi kungasi bantu laba abaqeqetshele ukuthunga ngabe umphakathi ugqokani ngakho kumele sibeseke lapho abenza lumsebenzi wezandla

Abafundi bagqoke amabhulugwe kanye leziketi okuluhlaza okwesibhakabhaka. Bagqoke lamayembe amhlophe. Bayethekelelwe ngabantu bemzini. Ngakho babiziwe, balayina.

Izikolo zonke jikelele elizweni lakithi. Kulelanga elilodwa ngeviki ngenyanga yinye elisetshenziswa ukuthi abafundi bahlanganele bathole izimemezelo eziyabe zikhona esikolo.

Amayunivesithi ayakhiwe ngendlela enhle okumangalisayo. Ufica umnyango munye ngamunye ubhaliwe inombolo, kusukela kweyokuqala kuze kuyefika kweyokucina.

Abafundi base Yunivesithi base sontweni ngoba abenelisi ukuhamba ezindlini zangakibo, ngakho kulendawo eyalungiswa ukuthi umfundisi uyabuya azongenisa isonto amaviki wonke.

Ubaba ogqoke iyembe eyisikotshi esilokumnyama kanye lombala oyikhakhi umile phambi kwabafundi, ukhanya uyabachasisela ngoba kukhanyisiwe ngeprojekitha lapha emdulini.

Impilo yaseyunivesithi ibanzima esikhathini esinengi ngoba uthola kungalandawo yokuchaya impahla ngoba abafundi bayabe bebanengi usuzamele uthathe uyeyedlala elonini ukuze impahla zakho ziwome.

Kusendlini yomunye umfundi osefikile eyunivesithi. Usanda kugoqa impahla zakhe. Uziphekhile wazifakha kuhle. Kukhanya kuhlanzekile kakhulu lapha.

Ungafika e'University ' usiyaqala izifundo uyaphiwa indlu yakho yokulala, lapha kuyabe kulombheda, itafula njalo lesitulo sokubhalela, okwakho ubuya lengubo kuphela.

Ababalisi basema university isikhathi esinengi nxa lingabafundi liqalisa bayaliqonqosela ukuthi munye ngamuye athenge i computer yakhe lokhu kubenzela umsebenzi wabo ubelula.

Abelungu bayaziphucula impilo zabantu abamnyama. Kudala ubufica umuntu etshona eguqile phansi ekorobha. Kodwa khathesi asisekho isidingo sebabuya lamaqhinga wokusebenzisa imitshina ukuze kuklinwe.

Imihlobo yama khompuyutha ihlukene, ngakho kumele sibekwazi ukukwehlukanisa, kukhona okoku phrinta kubekhona njalo okoku thayipha kusiya kusiya kuhlukana.

Yisikhathi selantshi esikolo lapha. Abafundi abahlala emahosteli sebesiyathatha ukudla kwabo ekhitshini. Phela kabavunyelwa ukungena lezimbiza kumbe izitofu ezindlini abahlala kizo.

Ukuhlanzeka yinto eqakathekileyo kakhulu ehlala igqugquzelwa ngabantu bezempilakahle. Kumele abantu bahlanze lapho abagezela khona.

Kuseyunivesithi kufakwe ithafula phandle .Kwasokuhlala abanye , kulabantu ababili abamileyo. Umama ugqoke isikethi lesikipa okufananayo okubomvu.

Abafundi nxa sebefundile ngokokubhala engwalweni bayaphiwa isikhathi sokuthi bayenze ngezandla ukuze babone impumela yalokho abakade bekufunda.

Nxa selisenza izifundo ezisezingeni eliphezulu ezifana lezemayunivesithi kuyabakhona imikhankaso lokunye nje okufundiswayo. Uthola livakatshelwe yizethekeli zihamba ngezimota zizelifundisa.

Isifundo se-sayensi asifundelwa yiloba ngaphi ezikolo. Kumele kube lendlu yakhona eyabe ibhaliwe ukuthi lapha kuqhutshwa lesi sifundo. Kuyabe kwezelwa ukuthi yakhiwe ngokuvikeleka, ngoba uthola kulemithi yokwenza imizamo ukuthi abafundi babone impumela.

Indawo ezifundela abafundi eyunivesithi ziyabukeka ziyakhanya ukuthi zifundela abantu asebekhulile asebesenelisa ukunakakela izinto ezithile.

I Gum tree yisihlahla esikhula sibe side kakhulu siyatholakala ezikolo esinengi kakhulu kungabe muse ma University kungabe kuse Secondary kumbe khona eprimary siyenza isikolo sikhanye loba ukhutshana ngoba uyabe usubona izihlahla ezinde

Abafundi baseYunivesithi esikhathini esinengi baqonqoselwa ukuthi basebenze ngamaqembu ukusebenza liliqembu kuyancedisa ukuthi lizwisise ngendlela elula ngoba liyabe libuzana lichasiselana.

Ezinye indawo abafundi abaphiwa ukudla ngokufaneleyo ikakhulu laba abasezifundeni zeyunivesithi kuyabe kufanele uhlale ulemali ukuze ube usiyathenga okuya ethunjini.

Imfundo yakulezinsuku isiphucuke kakhulu, uthola umfundi munye ngamunye ele khompiyuthatha yakhe lokhu kwenza kube lula ngoba lombalisi siyabe singasekho isidingo sokuthi abhale phansi uyabathumela lokho afundisa ngakho.

Usetshenziswa kwamabhakane etshengisa ibizo lesikolo kumbe indawo umuntu ayabe eyidinga kudlala indima enkulu kakhulu. Uyenelisa ukuncediseka ungahlangananga lomuntu ongambuza.

Abafundi abasemayunisithi kulezinsuku sebephucukile kakhulu indlela abafunda ngazo. Sebengena ebulenjini kuphela bagugule lokhu abayabe bekufuna. Akusafani lakudala ukuthi uzatshona utshaywa likhanya udinga ugwalo oluthile.

izikolo ezinengi kwande ukuthi nxa sekuyisifundo sama computer kumbe umfundi munye ngamunye nxa elakho afuna ukukuhlola ebulenjini esithi yi internet uyahamba endlini leyo eqondane lalokhu ayesebenzala khonapho

Ewofisini yomphathi wesifundo esithile esikhangela ngezokulima sifice kungelamuntu. Bekuletafula lezitulo ezintathu nje kuphela.